Babana basomi bekhale mu class bawambile tsimbisho ni tsi'wutsi khabeyika khunaba bitambala, mutwela wasangalile ukundi naye khamunamuna khubekhale ibweni

Umusaani khoosa tsingokho mukha mukha..khuma khakhoosa tsingokho

Tsi computer tsili khumeeza, tsinzu tse tsigoroofa tsingaali tsindeeyi

Tsindeebe tsyesi bakhola mu bisaala, bibwili, tsinzeyo, kimitsungilo babimisile khundulo khwe lugudo lumaale. Tsinzu, bisaala, likulu, kamafumbi.

Shisaala shilikho gamasaafu ga green sharurukhile shilikho zimbanu zingaali, liguulu.

Inzukhi khesusuna bimuli biwanga khundulo ni Sha yellow akari, khesusuna khukhwamila khu Sha yellow khungakyi

Inzukhi khesusuna bimuli bya pink bya'amiile khungaki khwe bimuli bya green.

Basaani khabakhwesa khatimba bemikhile mumetsi kumuyekhe kuli khundulo khwe kametsi lukhalesi luli inyuma

Umusani wityukhile bibindu khumurwe, tsingubo tsili khudole intsu

Umusaani wekhaale khundebe wasambile khu syalaani. Tsibaafu tsili andulo wewe ne tsingubo mu kupapula natsyo tsili khu mukhono kwewe kumunyeletsi.

Umusaani waboyele sitanda khupikipiki khafuga khulugudo lumaale tsimotookha tsya tsemikhile khundulo khwe lugudo i'bweni wekamadukha

Tsi Buffalo tsyemikhile mu bunyaasi bubwomu, inyanga yarurire yakhoselele nabi mu bisaala, ligulu

Kametsi, tsi'nzu, bisaala, ligulu, kamafumbi

Bipalaakasi bili a'asi khwilooba, bibili bilikho bubundu buwa bulimo buwaanga ni bumali

Tsikhaafu tse tsintsika tsindeeyi tsemikhile mulibungitsi, tsindala tsi'mbesemu, tsindala tsilimo bubesemu ne buwanga, bunyaasi

Umundu wawambile i'ngeeni mukhoono ilikho khakoye khakhalinga kumulobo, Kameetsi, likulu.

Kametsi kamakwalafu, sisyuuma sisili khu'metsi

Inyama, tsinyanye, bitungulu bili khusawani babirere khumeza

Gameetsi khagadima khumadiba hagari hezi ngongo zibili, zingongo zilikho bisaala bunyaasi, gamabaale

Bakhaasi babili khabapa tsingoma inyuma, bakhaasi bataru basutile kamakhono mungaaki, basaani babili benamile basitamile asi khabakhiina, bisaala, bunyaasi, kamafumbi, ligulu